Lii lekka la nyungko deffarre aye yet jahatou pattas ak bissap

Nataal bi da am ay bindë, sa loxo chaamoy mu ngi am ay séédalee kaay. Si biir mu ngi am buteeld i séédë. Buteel i séédë guy, soo ñawee, mu ngi am lakékaay i pañgket, ñuñg ko tek si weer.

Fii bayaal la, mu ngi am ñaari xalé yu goor yuy jongante si bal. Ñung leen raañe, kenen ki mu ngi sol lu xoñga, kenen ki mu ngi sol lu weex. Mu ngi sol kawaas yu weex ak dallë. Ñu ngi keenë ku neek si ganaawam di ko xolal, si waalu jongante ak bal bi.

Lii kayit bu weex bu am binde jangekaay, nyun ko teg fu weex, mingi am binde, mingi am binde yu nyuul, mingi ame lu bule, ak lu verte

Weanch legeyekay yu bary nugku tek se cartoon teku suffbe nyari nyari marto nugku tek se suff ak block mufa neka ak wese kaybe nugku tek se suff ak lu hauha ak lu bluelo.

Lii bërëb bu jongante la, karaate, mandarga, muñg si ganaaw, jigéen mu ngi tiye mandarga bu am lu xoñgu, bu weex ak bu bulo, ak bu werta. Nit ñi ñu ngi toog si ganaaw.

Lii ay moto nyu fi tahaw, moto bu bule, bennen moto bi karton mog fa tegu, etas bu kawe, etas bu gude, benna pol bu gude mofa tahaw, ak tabla mingi ame ay binde, ay karton yu baari yu ngi tegu si soof, ak benna xale bu goor mingi sol lu bule, mingi teye weej yu nyuul

Fi nekla, marach bi nyung ko desse bopi nit, mungi ameh kulor yu bari. Bori nek bi mungi ameh ay banta yung sampa si suff ak garap bu guda, ay garap.

Li palasi demeh kai lekuh la mungi am togu bu am eponge munge am tabul munge togu yu nyul munge am fudeh dogah sanguh fofu munge ameh tabul ak garap yu guddah ak haleh bu goor mung fa tahkhaw

Mungi ame motor buye daw ci talibi, motor bi mungi ame lu ñuul.Fi mungi ame fence ak keur, keur bi nyung ku corget. Ci ganaw mungi ame ay garap, mungi ame pole ak anten bu gadah, fi mungi ame boutik buye jaye yereh

Mbaal i napee kaay jën bu vértë mu ngi amee lu nétte ñuñg ko Tek si suuf. Ay nit ñuñgi taxaw tiim ko. Ñuñgi sol lu xoñgu. Ku neek si ganaawam mu ngi sol lu ñuul, mu ngi sol dalë yu weex, am na ku toog si suuf.

Lii nataal bu am xalé bu goor buy ñaw, xalé bu goor bu mu ngëë ñaw, yiree yu xoñga, muñg ko Tek si taabul bi, ak lu ñuul. Doggee kaay bi nak mu ngi am lu ñuul, mung ko tek si kow taabul bi. Mom mu ngi sol vértë, natee kaay bi mung ko tek si baatam bi, buntam muñg si ganaaw.

Xalé bu jigéen bu ngi taxaw di wane lumu sol. Mbu ngi sol garambu buñg cuub bu am kuloor yu bari, mu ngi sol ceen bu rafet, mu tiye kalpe bu rafet, mu ngi defar boopam bi bam rafet. Kanam bi mu ngi rafet, si ganaaw mu ngi am lu weex.

Daalë carax bu jigéen bu ñuul, ñung ko defaree dér, ñung ko tek si suuf, daala carax i, jigéen bu ñuul, ñung ko tek si suuf, ñuñg ko defaree dér

Xalé bu jigéen bu feebar, mu ngi toog si lal bi. Xalé bu jigéen bu feebar, mu ngi toog si lal bi. Ñu ngi takkë taankam yi ak kartoñg, lal bi buloo la, mu ngi jal malaan bu buloo tek ko si kowam. Am na ko tek loxoom si kow lal bi.

Fi bayaan lah, nyaari halleh yu goor nyi jonganteh si ball, nyom nyaar nyungi sol lu buleuh, kawaas yi buleuh.

Plat bu weh bu ndaw nyun ko tek si table.

Fii kër buñg tabax la, fii kër buñg tabax la, ñung korget, mu ngi amee, ay wéñge palanteer, palanteer yi ñu ngi wéñge, mu ngi amee beenë pool yu gudda, ay fiil, mu ngi amee fense, ak ay xéér, si suuf ay ñax.

Fi munge ame nyenti motor nyetti motor bi munge ame neteh benen motor bi munge ame lu wekh ngorri adama barrow fufala nekah munge eketi luhum sul mbakhana bu wekh aman nit nyu bari nyuko topu am yenen nyetti nit nyu nekah si Motor b nyu gi sol lu niol

Bii booli weer bu weeh, nyunko def soosi yapu, bii palaati weer bu weeh nyunko def wermeseh nyunko tek si table.

Bii xalé bu jigéen buy ñaw, mu ngee ñaw lu weex, mu ngi tiye lu weex, mu kooy ñaw. Ñawee kaay bi mu am kuloor bu weex. Mom mu ngi musoor u, musóor bu weex, mu ngi sol lam bu rafet ak jaaru.

Xalé bu jigéen bu taxaw di wane lum sol, taxaw si karo bi. Mu ngi sol kooket, mu ngi defar boopam bi, mu ngi sol jaaru, mu ngi sol jaaru ak lam. Mu ngi sol daggit. Si ganaaw, bunta bu weex la, mu ngi amee séétu.

Xale yagi tog si jangeh kai bi nyugi tog so togu bi nyu gi weru si tabul bi tabul bi mogi ameh foyeh kai ak keyti jangeh kai.

Le neetal bi netal alaa alaa bu reey fi alaala alaa bu reey alaala bi mogi ameh ay garab ay garab yu guda si soof mogi ameh ndox ay mata yu woow si soof.

Nitaal bi mingi ame xale bu jigeen bu tahaw, di wane lum sol, mingi sol robo bu bule, ak kalpe bu xonxu, mingi defaar kawaram bi, mingi defaar kanamam be refet, mingi tahaw fu ganaaw, mingi tahaw si ganaaw mingi ame lu nyuul, mingi tahaw si karo bi

Fii bayaal lë, ay xalé goor yi ñu ngee taggat yaram si wallu bal. Ñu ngi sol lu werta, mu am lu nétté, gaayi ñu ngi sol kawaas yu werta, ak daalë yu weex .Ñii ñu ngi seen kanam, dileen seetan.

Netal bi mungi am ay moto yui daww sy talibi, moto bi kabiyong la mungi ameh lu bulo ak lu weh lampam ya ngi taal, benen bi kabiyong mungi ameh lu weh ak rayda bui daww sy kow talibi, ay antin yu mak, antin yu guda nyung sy kaww yon bi ak fiil ak garap

Fii nëëk la, mu ngi ame eposs bu mag bu ñuul, ñung ko tek si koro bi. Si now toogu bi, mu ngi amee ngege naayi bu ndaw bu sokolaa. Mu ngi amee kapet bu weex ak bu ñuul. Si ganaaw mu ngi amee riido.

Nyaari armuwar yu ndaw, yugi tege si soof, si ganaaw mingi amme lu weex, benna armuwar bi amna lu fa tegu lu verte lu refet,

Benna halle bou goor mougui ammeh raider di dawal cii caw yon wii kerr mougui tahaw ci borram

Li palac yareh kai ganar la ganar yagi nen am nen yi nyugi weex fi goor bu taxawax Adama Barrow ngurr bi Adama Barrow mogi sol haftan bu chocola magi sol mbahana bu bulo gorr bi mogi sol mbuba bu weex mogi taxaw.

Fii aye jigeen, nyungi enu aye siwoo, si ganaaw mungi ame garap bu mak, aye goor nyungee bulok, paan bu nyuul mungi tegu si suuf, jigeen bu nek si ganaaw, mungi sol malaan bu buleuh.

Netal ba ngi ameh nyari moto yu mak, moto bi mu ngi ameh lu weh ak lu nyul benen moto bi mu ngi ameh lu honhu ak lu nyul. Mu ngi ameh etass bumak ak butik ak bena weng bu guda ak fiil

Aye motor, ak bena kamiyon bu mak, lampa yangi taal, kamiyon bi mungi ame lu nete, beneen motor bu ndaw bi mungi ame lu nete, ak aye keur, antiin bu guda ak aye garap, bena halle bu goor mungee doh si yoon bi.

Jigain bi, ak halleh bu goor bi nyungi tahaw si karo bi, nyungee waneh lunye sol, halle bu jigain bi mungi sol dagit ak sipa bu buleuh, halle bu goor bi mungi sol haftaan bu buleuh, ak tubeuy bu buleuh, mungi sol daala bu nyuul, si ganaaw mungi am karo bu weeh ak.

Halle yi jigeen nyung si palaasi jangee kaay, nyungi took si aye bang, nyungi tiyeeh sen teerey jangee kaay yi, nyungi sol sen kaala yu weeh yi, ak sen saac yu nyuul yi.

"hoe", bi bagaas i bayee kaay la, si tool, mu ngi tudda "hoe", ñung ko tek si suuf, mu ngi am lu nétté. Lii bagaas i bayee kaay la si tool bi, mu ngi tudda "hoe" ñung ko tek suuf bi, mu ngi am lu nétté.

Bi xale bu jigeen bu taxaw si birr neeg di wonex lum sol mogi sol roba bi xale bu jigeen bu taxaw si birr neeg di wonex lum sol mogi sol roba si ganaw ay togu nyun si ga togu togu yu nuul ay redo.

Lupitan haleh bu gigeen bi munge tahaw si lapitan bi munge jangal haleh bu goor bi si walum garaab haleh bu gigeen munge sul lu bula amna aye togu ak si maraj amna aye bindu yufa neka

Xale bu jigeen bu tahaw si neeg di wane lum sol, mingi sol garambubu bu hunha, mingi daf desayin si baat bi, mungi musooru, mungi sol ay lam, si ganaaw mingi am tele bu nyuul, si soof mingi am lu nyuul, mingi tahaw si karo

Ganarato bu tegu si soof, ganarato bu nyuul, ak bu hunha ak bu bule, ak moto, moto bu weex, ganarato bu tegu si soof, mingi am lu nyuul, ak lu hunha ak lu bule, ak moto bu weex

Borehbi jamanteh ak tagat yaraam, borehbi jamanteh ak tagat yaraam , borehbi jamanteh mugeh ehmeeh mandargah rehmi , mugeh ehmeeh lu honha , lu weeh , mugeh ehmeeh lu bulo , lu werta . Ak jareh weeg , jareh antehna weeg bu gudaah.

Nitt yu bari nyung si palac si nyang nee kai bi amna bena kelipha mogi sol lu xonxa mogi sol mbahana bu xonxa mogi teyeh panta amna nyu ko surround bena pa mogi sol lu bulo ak amna nyu ko neka di netal.

Motto bu mag moo taxaw, nit ñi ñu ngee duggal seen saac yi si biir motto bi. Saac yi, yu xoñga la ak yu ñuul. Ñatti nit ñoo sol lu weex, beenë nit moo sol lu ñuul. Ak ay garab yu gudda, beenë pool, beenë sax bu xoñxa mu ngi tegu si suuf.

Fii ñatti kabiyóng motto yu mag ak motto yu ndaw. Ñaari moto yi ñu ngi amee lu nétte, bénen bi mu ngi am lu ñuul ak nit ñu bëri ñung si kow tali bi, ak beenë palasoor bu am lu buloo ak lu nétté, xalé yaang si roon palasoor bi, ak beenë kër.

Halleh bu ndaw mungi tahaw di jangh, fim tek lohom mi, lolu lu nyul la waay mungi am bindh yu weeh, bindh yooye lamooy jangah, waay mungee jangh, mungee.

Motor bu mak munge takhaw nyetti nit nyunge takhaw si Motor bi teyeh netali adama barrow nit nyu barih nyunge takhaw su buri motor bi amna keyet ak garap yu nekah sen burr

Amna njarri haleh yu gorre nju ngeh johnganteh, njungy sol mbuba bu nehteh, njungy sol kawass bu wekh ak daalah yu njull, bal bii mungy nekah lu nehteh, amna ku takhaw cii kaw weungh bu bleu, njungy sol mbuba bu bleu ak lu wekh, amna ku takhaw fehleh mungy sol lu bleu njungeh johnganteh cii waaloum bal.

Halle bu jigeen, ak nyaari halle yu goor nyungi tiyeeh mbaali napee kaay jeun bu hooha nyungi tahaw si booru geej bi, amna bena gaal bu reuye mungi tahaw, nyaari halle yu goor nyungi tahaw si boori gaal bi, nyungee dem, nyugee jeul mbaal bi diko dugal si gaal bi gaayi dem napi jeun, nyungi tahaw si boori geej bi.

Li ay moto yuy daw ci kaw yon bi ak benna pól ak benna weñ bu gudda ak fil, ak benna taax bu am lu xonxa mugeh ameh ay wèèr.

Noung ci janngee kaiye bii noungee tok cii aye togou ak cen tabol yi tabal yii nak nougui ammeh bendey kaye ak cen kayiit

Palaci demekai leka palaci demekai leka mogi ameh ay tabul tabul yu nuul togu yu nuul bena nitt mogi tog si togu bi mogi sol lu weex momm tam dafa tog dafa tog nyu asil ko leka mu leka palac bu refet lampa yagi taal karo karo bu weex.

Halleh bu jigain bu tahaw, mungi sol demee kaay school lam bi, bu buleuh ak lu weeh, mungee dem jangih, amna nyu nek si ganaawam, nyungi sol lu buleuh ak lu weeh, nyungee dem jangih.

Kartoñg bu am ay wéng yu bëri, wéñgi turnewiis yu ñuy ligeyee. Wénñge yi, am na bu gudda, ak bu gattë boo xamante, mom raañe, të Mon lañge dee ligëyee, si waalum defar motto.

Nitt njee bari, njungy takhaw cii beureubu jonganteh bal, njungy sol mbuba njungy sol mbuba bu honha ak tubeiy bu honha, ak aiiy daalue yu wekh, njungy tiyeh, amna lun tiyeh lu wekh, ma mandarr gah rewmi mofa neka.

Nyu bari nyugi taxaw si brembi joganteh baal nyugi sol lu weex ak lu wertah amna nyu sol tubai bu nuul ak lu weex si ganaw ay keur ay neeg nyu fa neka.

Bii natte kaay bu xoñxa ak bu ñuul, bu nétte ak bu ñuul. Ñu ko Dee gënë jafëndeko mooy ñiy tabax kér, ñu Dee gas fawundeeson, ñu ko Dee gënë jafëndeko. Ñaari nattéé kaay ñu ngi teggu si bsuuf.

Etans bu gudda ak etans bu rëy.. muñg fa taxaw, ñung fa def ay fiil yu ñuul, fiil i,kuang. Foos dek bi, si palanteer bi ñung fa tek yiree. Sekkon dek bi, ay palanteer ñung fa.

Booli weeer bu weeh, mungi ameh domodaa yaapu, ak maalo nyung ko tek si taabul bi.

Fi palasi joleh kai la ak pur nyan munge am fence bu wekh ak buntu bange werta munge am khaleh yuy dawal bicycle

Fii bunti loopitaan la, Fii bunti loopitaan la, ñung fa def ay nataal, xalé bu goor ak xalé bu jigéen ñu ngi taxaw. Fii ñung fa def nataal, yaay, ak doomam, mu ngee nampal doomam bi. Ay binda yu ñuul, ñung fa, binda yu xoñga, binda yu bulo.

Halleh yu beuri, nying si palaasi jangee kaay bi, kuleni jangal mung sen ganaaw, gaayi nyingi took si aye toaguh, nyungi sol lu nete ak lu nyul.

Xaleh yu bari nyugi tog si palaci jangeh kai bi tog si ay togu tabul mung fa nyu gi sol lu bulo togu bu xonxa mung fa sen jangeh kai bi mung si kaw tabul bi.

Fii palaasi leekë kaay la, palaasi leekë kaay la, mu ngi ay toogu, foo dë tegee sa leekë bi nga léékë. Ñung ko defar bem baax, foo dë sangoo, si kow am na ay...

Neeti xale yu goor nyugi taxaw si birr gaal bi nyu gi teyeh mbali napekai jeen bu weex neeti xale yu goor nyugi taxaw si birr gaal bi teyeh mbali napekai jeen bu weex nyugi sol kena ki mogi sol ngenso bu weex ak tubai bu nuul kena ki mogi sol tubai bu weex mogi def yarami neen nyom naar.

Bot yu bari nugi ameh leke haag mogi ameh binda yu weex netali haag bi netal haag bi bunko haag bo nuul ak bu weex boot yu bari nyungi boot yu bari nyugi ameh leke haag nyugi ameh benda yu weex netali haag bu nuul ak bu weex.

Munge tahaw d wane lum sul gigeen bi munge sul robu daf weeg sibu pambi genen ki munge sul robu bu xong khu munge def kalabu nyul munge sul mbakhana si bopam bi

Nataal la, nataal bi mu ngi amee ñaari toogu yu ñuul. Ñung ko tek si karo bi ak taabul bu mag ñung ko tek si karo bi, taabul bi, mu ngi amee caabi, caabi yu ñuul, mu ngi amee, faan bu ñuul.

Am na ku teyeh dalla, way dalla bi xalèh bu gór mun na Koy sol, xalèh bu jigeen mun na Koy sol. Dalla bi mugii ameh lu bula ak lu wèèx. Dalla la bi mugii ameh lu bula.

Daali carax bu jigéen bu ñuul, Daali carax bu jigéen ñuul, Daali carax bu jigéen ñuul bu am lu buloo, lu nétté, lu xoñgu, lu ñuul. Daali xalé bu jigéen carax bu ñuul, mu ngi am lu buloo, lu nétté, xoñga ak lu ñuul.

Palaci deme kai leka la palaci deme kai leka la mogi ameh sangu kai mogi ameh sangu kai fo de duga nga sangu mogi ameh aii garab li palac bu refet lampa yangi taal fode mung ga tog mung nga duga nga tog si togu bi nyu defar la tabul bi leka nga leka nga faay sa xaliss nga dem.

Am na ku teyeh ferryi mugee ameh kulorr yu barri. Li gigeen di takka ci ndigam bi ñi Koy óyeh jaljali.

Fii palaas i,nguur bi la, mu ngi amee tabla, tabla la bi mu ngi amee ay bindë. Mu ngi amee ñarri jigéen ak goor. Goor baa ngi sol mbuba bu bulo, benen góor baa ngi sol lu weex, benen jigéen bi mu ngi sol lu xoñga, ak lu nétté. Mu ngi def kawar bu ñuul. Jigeen baa ngee, wax si waalum..

Taireh bu am binding jangee kaay, nyunko tek si table, taireh bi mungi aye yireh, aye binda yu weeh, taireh bi mungi am lu buleuh ak lu.

Nyetti khaleh nyungeh jonganteh baal kena ki munge sul lu xhong khu kenen ki lu nyull nyarr yi tup fu kaweh di jonganteh pour jell baal bi

Nyaari palaati cheep, halle yu ndaw nyungi sol yereeh jangee kaay, nyungi took di leeka, nyungi tek nyaari palaati fooleh yu am cheep, halle yu ndaw nyungi took nyungee leeka.

Lii dalla bu ñuul la, bi gór yi deh sol ñiñ ko tek fu ñuul.

Kayiti xibarr bu am nital yu barri , bu am ay binda yu barri . Binda yu xonxa ak yu wèèx.

Am na ku tiyee, tëre jañgee kaay. Tëre bi, mu ngi am, bindë yu nétté ak y ñuul. Tëre bi, mu ngi an ay nataal yu bëri. Nataal yi, am na ku sol tubööy bu bulo, mbuba bu weex, ak xaftaan bu bulo, mbaxana bu bulo, daalë yu ñuul.

Haleh yu jegain yu bary nugse barebu jangekay be nuge tonke se aye toogu nuge teyeh se sacc yee lunu sol muge am lu bluelo ak lu weehe nuge teyeh sen kayete jagekay ak sen bedeh kaye.